Ibisate vy'inkwi vyegeranije k'uruhande rumwe, harimwo ibisatuye n'ibindi bidasatuye, iruhande yaho hari agashamba karimwo umuco n'ahandi kuruhande hari umwijima.

Umugore mwiza ariko aratwenga yambaye igitenge kirimwo amabara atandukanye n'agapira karimwo imirongo myishi yifunze igitambara mu mutwe cera ahagaze mu murima w'ibiharage bita ibiremberwa hashinze ibiti bitandukanye.

Umurima munini cane mwiza uteyigomwe uteyemwo ibintu bitandukanye, amabungo, amateke, ikawa, ibitoki bisashije n'ivyatsi vyinshi hariho n'umuntu yambaye umupira urimwo amabara atukura, ayera, ayirabura, yambaye n'agafukamunwa .